Dumma dumma kawo dere asaa kaaleththiza asathinne heyssarakka dere cima asathi macca asathuura ubbay shiiqizi issi shuchchaan ooseththiza kobilisththo ogezaara hemeththishe beeththoosona.

Gamo biththa assayi sarothethaza qoncisiyyo maththavqanxidi woykko buccidi bantta kushen yicci yicci eqiza cimma assathinne kawo ossanchathi bethossona.

Issi kunidiza gata keththiya beyashe deawus haa gata keththiya kunididarippe sinithte bagara oyidu keththa asat betishe deosoona

Issi salo misatiza oydezan uddiza boothta mayo maay7izi ha7i wodiyan toopphiya heemmishe deiya dotoriya abi ahammeda dooruwa malata gidiza shurabe maayizayssati beettetii

guutha naytinne yelagati heessa dankaci maasate macay attu mara issipe shiiqidi issi bessan issoy issoara ha xeellishe deeththosuna

Issi aho demba besay woyko bitay beetishe de'es. Ha dembanka dumma dumma so medosatinne asay betishe de'osona.

Tukkiya caddiyo udula woyko miththa woocidi iza giddon qanxxidi,appe kessiyo udula yaagiyaysan tukke caddishe diza issi attuma nay beetes.

Oyidu asati betishe deosoona hayisatappekka namu cima asati woyikko aawane aya yelagati issi atumaganne issi maccara betawusi

Issi atumageyi bari donai qala xoqisiza misha oyqidi oshacha kushen oyqid doonako shiishidi ha xeelishe beetesi.

Dumma dumma cima asatinne banta biittape biittappe doorettiza dalga asati issi bessan uttidi banta sintan aypaaype kattha qommota wottidosona.

Issi kifile woykko booththa oyddezi de7iza bessan dalgga macca asatinne attuma asati hessadankka cimmatinne yelagati uutidi beetoosona.

dumma dumma banta7ooso bessappe bessappe xeeygetiri yaa7as shiiqidanne zoretahu shiiqiza zalga kawo oosanchati issi bantamara maara naagili uttidosona

Dumma dumma dere cimati banta sohoppe sohoppe shiiqidi woykko xeeseti shiiqidayssati issi bessan eqqidi beettosona izatikka laxa naa gaabe maa7idoyssara issi attuma ga banta sintan utisidosna

Issi aahu kifilen uttida bootta maayo mayiza zalga kawo dooro malata bessishe dediya dumma dummasuaha piyita asati beettetees.

Wolqama abba haaththa demmashe de'ays; ha abba haaththape gaxan woykko miyye bagaara issi issi xoqqu giza maatatinne miththati beetosona.

hosupun asati issi bessan woykko ogezan eqqidosona ha hosupunatikka ha simmi eqqidi izatupppe issinna macaro gidikkonne hankoti ubbay attuma giti betetes

dumma dumma kaththa qommoti gaammo biittan eretosana hayssatuppekka doyssa ashoy hessadenka santay timaatime beettishe de'ees

Dumma dummaa kathati nugaomo bittan de'ssona hayssatuppe kokkanne dumma dumma katha mishe betiypa yalagatti bettetees.

Nam'u asati betishe deosona haysatupeka issina nacaro gidikkone issoy atumma adde gizati nam'ay kushshe oyiketizi cisha imetanawu hanosona.

issi keethtay beettishe deees ha keettayokka so geliyo pengiyan uttiza guutha na7iya de7ikkonne izippe miye baggan de7iza sanqay keehippe xawulan oosettiza mita sanqa geetees

dumma dumma katta mayo miishay beettishe de7ees hessa danka kaththa maanas uttiza dalga yelagati beettikkonne enti maanas uttido dumma dumma kaththati de7eetes

Issi bessan uttidi daddisho deiza yelagati beettosuna hayelagatikka harba datha hiriya gita gidikkonne uttidi issoy issoara maadeti Beettosuna.

issi maatay mokkiza dumma mitatinne heessa danka sharafati de7iza biittay denba gidonta gedikesa biittay beettishe de7ees

Dumma dumma gaammo asa hara biithappe dummayiza maayo woykko dunguza giza maay'o maay'iza dalga cima asatinne hessadanka kawo oosanchati beettoosna.

Issi yalaga mishiriya urtidara beethashe de7oos izakka tukke tiganasi woykko iza pentisashe uttada iza sinthan hara haaththa bussashe demmoos.

Issi bolay qarxa gidiza Woyko le'e gidiza idsi lastiqe bolla betashe daws ha betizaraka bar kushe dhoqu othada nam"u bagara tukoy diza danthalata miisha oykadus.

Apaan oroomoo giza xuube xaafetti zayssi karetha woraqatisan beettees izaappekka garsa baggara dumma dumma oroomotho qaalan xaafeti zayssati de'ttes.

Nam'u kareta suufe maa'iza asati beettosona izatikka bantha kushen nam'aykka issipe issi iqa oyqqidi eqqidosona hayssatuppe miye baggara toophiya banderay beettishe deees.

Doro xalalan 20 wontay ates giza xufey xafetiza issi besay betishe de'es.

oroomiya aaza hamede woykko amarkappe issi issi ooratta aabi fayssida miishayssi ittizoo gaatan bessees

dumma dumma asa naati issoy issuara sarotethiyonne gaytiyo ogeti de7ikkone izatappe issua gidiza fesebuke yaagetizayssi beettishe deees

itophiyadooru7a borde woykko itiophiya biiraawi mirica bord yaagettiza amaraton xaafettizanne naashinal elekishin bordo o itoophiya giza xuufen xaafettiza xaapeeli beettishe deees

Maca asati attuma asatora dumma dumma kawo oosanchatora qubpay issi bessan uttidi beettetes ha asatikka bantasintan xaramu seera usha wottidosana.

heedzdzu asati beettishe de7oosona ha asatuppeka issoy giddon uttizayssi ciisha oyqqidi bar kushe haazaridi haasayishe de7es

Isi atumage kompitereza xelishe betes ha yelagayka kompitereza xeliyoge kilasen izappe hara asi de'onta malay betishe dees.

koronte tooppiyas dumma dumma go7a immiyo ga ereettes hayssatappeka poowanne dumma katha katthanas maadiyo gee eretikkonne ha7i beettishe de izaayi koronte kiiza waanna sohoy beettes

Away buro kiishe woykko dolishe demmoos hayssafeka sinthe baggara beettiza dumma dumma korinte miishati woykko mithati de'eettees

Issi cima atumagey betishe de'es. Izappe ha bagara dalga dumma dumma asati azasi gidi oychizaysati bettosona.

issi wolqama haaththay beettishe deees ha haaththaykka dumma dumma go7as peikkone izappe ekkidi mole asho maanasi mole de7anadam maadde

Issi yela gagee uttidi ha xeellishe beethtees ayelagaykka barsom7o xumisi ekkizi woykko duona mooridi yiillotisa asa daanees.

Boththa mayo mayidda issoyi isuwara uffayetishenne gufishshe banita kushshe dhoqqu oththidi haa hemetishshe de'iya daligga yelagati betishshe de'etees.

Shuuchcha qoxxidi biitara oyththidi iza bolla aazakko gorppeto woykko kobilistoone giza oge beetishe de7ees. Ha ogeppene ya bagara na7u goomay de7iza motorethi beetees.

katha keeththa issoy beettishe deees ha katha keeththayme woykko tukke keeththa karen jumma jumma meray de iza hutiyo oydeti dancaci beettosona

Biiraawi xiqin innaa geoistratechi qemeene yaagettiza duufe xaafetizi amaratton deees izappe bolla baggara toopiya bayndirazi beeththees.

Issi kiffilezan dumma dumma asti uttidi bettosona ha assatika bantta ossora ossora yiidi ya ya'ansi giidi sinththe xellishe demos.

Dumma dumma suuqqeti beettishe de'osona ha suuqettinne kaththata bazziyo issi issi keththati deiyayssa giddikonne izzappe manassi bishshe bettiya issi yellagay de'ess.

Issi keeththay betishe deas ha keeththappe sinta bagara issi issi mitazine hesadanka dumma matati deates hayisatika asipalitepe gadhazan betosona.

issi puhulattiza keethtay beettishe deees ha keettappea gaxaara biratan dirizo diirsazi de'ishe izappe sobagara dumma dumma asati beettos

miisha ministere woykko geenzeb ministere amarathan ingilizathon qase ministiri ofaynanse yaagetiza xuufe beettishe deees

issi kifilen dumma dumma banta oosora oosora de7iza dalga kawo oosanchati beettoosana a asatikka banta sinthan deisa komputere xeellishe demmettes

poliseti iissikifilen uttidi ha xeelishe beettosuna izetikka zo7o oy dezan guyezen piti sinthe baggara odiza issi asi de7iyo gaatan eti xeeliyoyssi qoncisees

dumma geello tamazi keeththa woykko heessa danka asa naatu miisha oyqikko toyssana sigizi tamari iza barten kiiza yela gati beeththishe de7oosona

Issi zo'o kote mayiza woykon karxa sure gixida issi polisezi betishe de'es izzika barqole kisen kushe yedidi eqides

Issi puula hanotan kexetiza issi kifilezi beetishe de'es , izanak dumma dumma ichizanne utiza sohoti qonceni betoson.

dalga asati issi bessan eqqidosona ha asatuppeka bootta maayizayssate geello tamay oyqikko toysiyo eratethan kiiza dalga asata

Dalga polise yarati beettiza sohoy deees ha polisetikka cora asa giddoppe sintako kiidi issoy issara haasayishe deiyeyssati beettosona

issi kipilen zo7o oyde komidaysi beettishe deees hazo7o oydenka dumma dumma poliseti uttidosona izatu giddonka bantamaayo maay7i bonta asatikka bettetes

issi attumaage bettishe deees izikka kawo sarotetanne deres sarotetta naagissana seggidi ba shempoya yarshiza ha polisetuppe issua gidees

oyddu asati issi bessan eqqi haa xeeloosona hayssatuppekka issi ne caara giddon eqqikkonne heedzu atumagiti beetettis

Issi kipile beettishe deees ha kifilezanka guyenne sinthanne yuuyanao dandayiza oyde woykko meray kareta gitiso oydeti beettishe de7onsona

Pooge issoy beettishe deees iza bolla kappude xokku ooththi essido nam'u pooge misatiza eqqiza miishatikka de'ettes

nam'u bessara keexettiza woykko maara oykkidi de7iza keeththay beettishe de'es ha keeththappe gidoora kaametinne asa naati baanas oosettiza asfaltezikka beettees

Aaho denba ogeza demmashe deays ha ogezarakka bishe de iza kaame beettikkonne izappe gaxan gaxan asa nayti issife gididi ziiriyan hemettishe beettetes.

Wolayta sooddu yumbursiya penge beettishe deees ha yumburseza pengesaarakka gelanas mekiya naassin dooyettiza issi issi kaame baretinne woykko asa naazi geliza bareti beetteet.

Issi wolqqaama hanothan woykko puula hanothan ooseththiza issi keeththay beeththishe de7ees; ha keeththaykka herega xalaalan ooseththiza dalgga miishshay kihin wuridayssa gidees.

Puula hanotan keexetiza issi keeththay beettishe de'ees ha keeththappeka siinththe baggara dumma dumma toophphiya bandira maran saaletiza pooxa milatizayssi xaaxetidi de'ees

issi kifile kumiza karetha oyde beettishin deees ha oydekka barmala maara naagidi asa naati uthano giigikkonne izan uttida asi de'enna

boththan sharazan bolara pudhizo issi zassey betishshe de"es ha dasezasikk qoday oydu gidizysati betishshe de'etes

Issi asa naatu bolla payyatetha naagisiyo ooson anjjetiza woykko tamaari ke'iza issi kawo osanchchay yelagay issuwayo hashen caddishin be'oos.

Attuma asa issoy hospitalen ichiza yelageyo woykko issi maceyo uyiza miisha ehishe beetees. Ha attumagekka eqqidees.

dumma dumma kaameti beettishe de'osona hayssatikka ha sintawu simmi eqqidi guutta so kaameta geetettizayssati beettishe de'oosona

Issi tohan uttiza yalagay beettishe deees izikka barsinthan wottizi dumma dumma haattatanne heessa denka hospitalesi koshshizabata loyttishe demmoos

heedzdzu gidiza asata demma sheede ays haheessappe nam7u attuma getinne issi macara beettikkonne issi attuma yelagara issi macarira woraqata nababishe beettosana

issi yelagay ba zokkozan borsaza ba7iti issi yelaga maceera haasayishe beettees izikka xale bayziya kawo oosanchappe issua gidiza maceera haasayees

issi cimara uttada beettowus ha cima mishiriyakka baappe guye baggara deiza maata kammada woykko michata kammada ha sintawukiya qada silke oyqaza beettaw

suutta immite yaagetiya xuufe xaafettizo issi zo7o taa pelazi beettiso deees izappe miiye baggara issi yelagiya bana bessashe eqqanos

Issi kifilezan utid diza dalga asat de'etesi , ha Asati bantta bessan bessan uttidi issoy issoyssa xeelishe dizayssa besses.

Mancister sity yagetiza tohuwa kuwase ingilizen ka'za issi kasanchatu mayuwa mayuza yelagay betishe de'es.

duma duma xaletanne hessadani assa nati saketikko marippeta bayizewu kifileti betishe deyosona hayissatanikka bayizishe diza issi yalagayi bettesi.

Issi puula hanotan keetettiza keethtay beettishe dees. Ha keetthappe sinthe baggara dumma dumma mitata ciiridi asa naati giigisizo issata boncoy beettetes.

Dumma dumma gamo asa erisiza woga mayo mayizaysati de'etes haysatika yelagati issipe gididi banta maca asara eqidosona

Dumma dumma ogethi beeththishe de7oosona;izathuppekka asaa naathi hemeththanaassi gaxan ooseththizayssathinne kaamethinne dumma dummabathi baanaassi giddon ooseththiza asppalththee beeththoosona.

Puulla haanotan keexxetida issi gaata keettay bettishe de'es ha gaatta ketayokka sinththera ziiqqi giidii bettiza barandday bettishe de'es

Issi keettay beetishe de'ees ha keettaykka buro ooththettishe woykko wuriboonta keeththa pooqetappe issuwa gidizi iza sinthan dumma dumma iza ooththana yiza shuuchchati de'eettes

Issi kifilen dalga tamare nayti peetoosuna ha tamare naytikka dumma dumma komputereza oyqisi iza xeelishenne izaappe xanayishe demhoos

issi puula hanutan oosettiza oge beettishe de7ees iza bollakka zo7o qalameza thiyzi keehippe puulayidi oge ooththidosona

dalga yelagatuppe qoodettiza issi ichashu gediza yelagati banta tamare keeththa bishe demmays izatikka bizayissi tamare keeththa dirsa matara

Issi xila bollara xukoothtizi awappenne dumma dumma irappe ashshana sigada kuwa keessada agittu zal7ashe beettiya issi yela giya de7awus.

Issi bessan eqqiza dumma dumma asati beettosona ha dumma dumma asatuppe guye baggara xoqu giza keelaynne heessa danka heem7e biittay bettees

dumma dumma awa poowappe eqkidi asa naatusi go7a immanas dandayiza soolare gizayssa darga asati eqqidi xeellihe beettoosona

dalga yalaga asati beethtishe de7oosana hayelagatikka issi haaththay gogiyo gongeya bollappe gididi sa7an pushaariyo doossan eqqidosona

dumma dumma kaameti nutoophiyan deikkonne izatappe issua gediza heedzdzu tohay woykko goomay deiza issi kaamiya beettashe de7awus

Polisset bottan coridi issi ogeza kumidi ha hamutishshe bettossona izetikka banta hashshen tabanja oykidi hesadankka issoy isuwara ha xelishshe hemotosona

kareta poliseti issipe gididi oge kumi dancaci ha yishe demmays ha polisetappe miye baggara dere asay eqqidi izata xeellishe beettes.

Issi kareta supe maayiza cima attuma asi beettishe deees ha cima bessiza woykko heessa danka keehi cimonta asi bar kushen qaala xopisiza muisha oyqqides.

Ethiopia bandiray issi besan bolla bagara debube woykko dugeha tophia dere asa ayiso kilile yagetiza xufe diza tapela bola betes.

Inkuwan dehna mexachu yaageti amaraton xaafettiza woykko nu qaalan hashshu saro yideta giza xuufe beettishe de'es

hedzdzu asati beettishe de'osona izatappe nam'ati gaxan deizayssati attuma geta gidikkonne izatappe gidon uttiza issi macarakka betawus

issi bessan dalga attums asati eqqidi issoy isuwara haasayishenne banta kushe salo xoqu ooththi dentidi eqqidashen beyayda de'ays

Issi yelagay beettishe de'ees. Ha yelagaykka barsinthan komputereza wottizi dumma dummaba isappe xeelishenne xanna'ishe de'eetes.

Issi aaho denba bessan uttiza dalga polisetinne dumma dumma kawu oosanchati beetthoosona ha asatikka issoy ussuwara soretishe demmos

issi karetha yelaga ordi ekkiza attumage beettishe deees izikka barworaqatazan bar ushacha kushen xaafishe bee'os

Issi kipilen dumma dumma tamare nayti uttidayssati beettosonna hadumma dumma banta oyden oyden uttizayssatikka issoy issuakko shiiqonta mala haakki haakkidi beettetis.

nam7u asati beettishe de7oosona ha nam7u keehippe ordiza asati bantha kushe yedztidi zo7o maay7o nam7aykka bollara alalettizayssa oyqqishe demmoos

Banta heera giigisiyo ooson erettiza yela gatinne cimati hessa danka kawu oosanchati issife dendidi eqqidi pitiyoppeexa oyqqidi izan oge pittishe demmoos.

dumma dumma anqashata caaniza guye bagga gongee zo7o gidiza kaame beettishe deees hakamezikka bar gonge dooyizi sinthakko bishe beettes

maata buucizi issi bootta kaamezan guye baggara gonge dooya de izayssan yeggishe beettiya dalga asati de7ettes ha asatikka maata buucu buuci ehizi iza bolla olooson

issi anqasha caaniza kaame misatizayssi beettishe de'ees ha anqashata bootta madabaran hessa danka zo7onne dumma dumma madabaratan kunthi caanidi issi yelagay sugishe beettees

Issi anqqashata cananas yiiza kaamen caananawu giidi ha anqqashaza goochi goochi biittappe puude olliyanne akkappan kashishe bettiya yellagattinne issi ciimma attumay de'ossona.

Banththa heeraa loyththiyoogaaninne duma suwakka hagaadan loyththiya gooba maccaasaththinne aththuma asathi issippe kiyidi oge piththishe demmoos.

Zo'o kame betishe dee's izika duma duma bar guye baga gongen ita keha ca'nanasi gidi betishe dee's

dumma dumma banta heera naagiza woykko geeshshatetha naaganawu gi dendiza yelagati cimatuura macay attumara attennan oge picthishe woykko giigissishe beettos

banta heeranne bantasua he gadanka banta bolla keehippe puula hanotan meeciti giigissizi geeshshatetha naagiza asati banta heera oge pitishe demmeethes

issi banta heera lo7etanas gidi dendiza dalga cima satinne attuma asati macasatura issife gidi dendidi haattawaaro kessishe beettosona

Banta heera geeshshatetha naaganas gidi suqethi dendziza dalga asati oge pitishenne dumma zumma anqashata qoriqor olishe beettosonna

Dumma dumma anqashatanne heessadanka biitta caaniza issi kaame beettishe deees hakaame bollaka akabazan aaththi aaththizi puze oliza asaykka deees

Issi yelagay eqidi betishe dees ha yelagayka ba sinta po'isidi guta acha doyidi mic'anas hanishe demashe de'ays.

Nationale woyko tophiya oonateta erisira matawuka heezu wonthan ekasi yaagethiza xuufe de'iza issi atumage beetes.

fayda giza matooqeza waatidi kardezan demmanakko yaagettiza xuube xaafettizayssappe garsa baggara na7u asati fayda matooqezan beettosona

Payda dijjital matooqiya mastooqiyalee gibireteka baayiyooch dumologiza cube amaraton xaafettizayssa xeemma sheede ays

nam'u assati uttidi kompitereza xeellishshenne izan asa suntta xaafishshe beettiyassatti de'oosona hayssatunka xaafisanaw yidda dalgga assati eqqidossona

Qala adusane'iza asayka siyanas gigidi ubba asasi go'iza dhoqisiza misha b hadira kushan oyqidi ba dunankko shishizi eqiza issi atumagey betes

Issi yelagay beetishe de'es, izika barihuphezan bootha qope wothidi bare nam'u kushen mithi oykidi woyko asa natu qala xoqisiza miisha duunako shiishi eqin ha xeelesi.

Na'amu dere kalettiza asati bettishe deetes. Izatuppekka ha baggaraka de'iza izi nu tophphiya huphphe gadawa gidiza woykko dotoriya Abiy Ahimmada getetes.

Ha'i wodiyatooppiya hiimmiya dootoriya abi aha mida doorua malata gidiza gistiya maa'iza issi yelagay woykko guutha yoon cugiza asi beettishe deees.

dalga asati oge kumiti ha yishe demmays ha asatikka dumma dumma cimatinne yelagati heessadanka yelaga maca asatinne attumati issife kitidi yoosona

nam'o dere heemmiza azadi beethtishe dee woosana iza tikkan nam'ay ya gaxanne ha gaxan issi oyddu miye misile gidiza asa potoy deizayssa oyqide eqqidosona.

itiophphiya ha'i woden heemidi de'iza kawuwa dooruwa malatay woykko gisttiya doorite yaagiyo sarotetha bessiza dumma dumma bandira oyqiza asati betoosona

sarote daayyo sinta xeeran gididi olettana oonarakka nu shempooy hayqqana gakkanaashe yaagiza kawo oosanchatuppe issaa gedesa poliseti betetees

Nam'u asati eqqideyssati beettosona iza tuppekka issoy dotoriya aawi ahameda geetettes hayssika nutopphiya huupe kiike mocona gi ereettes.

Dumma dumma asati issi kidileni kumi eqidosona, izetika bantana issi tophiyeppe hara biita baanasi maadiza passporte giza waraqataza kesanasi giidi bidi woropa naagishe de'etesi.

Issi macara guye baggara toophiya bandira wottada sintha baggara oydezan uttadus izakka bargacozan woykko buuchchazan bar kushe wottada haa xeellawus.

Keetta issua karen doyetiza pengezara ha kiidi eqqisa dumma dumman macahasatinne attu maasati heessaday yelagati chimati beettettes.

Dumma dumma ooso bessappe xeeygeti shiiqiza jalga asati issi denban woykko maata sohoan eqqiti beettishede oosona.

oyddu gidiza paasporte woykko issi biithappe hara biitha toopphiyappe kare baanasi godhdhiza dumma dumma maxaafa daanizayssati beettosna

Issi yelaga mishiriya beettashe de'awus hayelagiyakka barsintan qaala xopisisa miisha wottaza ha xeellashinne haasayana si achcha du'ada bessawus.

Issi kifile lececi kumi uttida polisey deetes ha polisetinne izetappe guye bagara de'iza kawo oosanchati ha sintaw xelosona

issi zo7o oydezan kumi uttiza kipile kumiza poliseti beetishe de7oosona ha polisetikka bantabessape bessappe shiiqidi haa xello oso a little

nigaatu geetachcho giza wolayta zoomiya polise waanna gadaway uttidi ha xeelishe beettees izikka bar huphen qophe wottides

heedzdzu asati beettosona hayssatuppeka nam7ati polise gidikkonne issi attu mage izataara uttidi yayyonta deishe entaara haasayishe beettis

nam7u poliseti beeti osuna hayssatuppeka issoy ba komputerezaa xeellishenne izappe xanayishe de7ikkonne issoy qasse ba woraqata zappe xeellees

dalga asay issi kipilizan uttidi ha xeelishe de'osonnooa ha asaka sintha baggan eqqidi entas odishenne izata tamarsishe issi attuma geebeette

bootta oyde bolla uttiza dalga poliseti beettishe de7ettes haddumma dumma bessan ooththiza kawo sarotetha naagiza polisetikka yaa ayaa ishe de7ettes

Issi attu maage uttidi ha xeelishe beettes ha attu maagekka asuntay rikomeshineeriya zaraoone malaqolasho geetettiza suntay deiyoyssi uttides

Kifile issawa jumida daliga asati maca asati hesadanika yalaga asati goshachati kawo osanchati atenaa ubay betosona

Para togidi phirdhisishe de'za gamo yeletati betosona hageka nu gamo bitan de'iza wogatupe issuwa gidi qonc'in eretes.

Issi malay keehippe xeellanau lo'iza yelaga macara beeththashe de'awus izakka uuttada ba ayfezan maxaaxara wooththada ba huuphphe qaachontta duuge yeddaza uutta ha xeellashe de'awus

Issi booththa kaame guye bagga gonge de izayssi beettishe deees ha gongezanka kumi utthizanne eqqiza asati izatappe baggayn toopphiya banjira xoqu ooththi oyqqidosona

Dumma dumma kattha qommota heessadanka maanasimaaddiza ayba aybeta mishe deiya dalga ammano aawatinne cima asati yala gatikka beettettis.

Banta kushe baqqishe beettiya talga asati de7ettes ha asatikka issi ooso keettan ootettiza baassi sintara odizayssi ba qogen kushe baqqeetis.

Buro oosetishe deiza issi keeththaynne heessa danka isapfe guye baggara oosettishe disa jalga oqoro keeththati beettishe de7eettes.

Wolqama mithay woykqo orde aaho mithay issi bessan beethtishe deees ha mithappe sintha baggara hosupu woykko laapu gidiza maca asati eqqidusana.

dumma dumma kawo oosanchati issi sowappe xeeygeti yidi haaththas ze7iya geeshshatetha beyanassinne iza qammasidi aaza meraytizaakkonne eranawu koshshiyo gishaw xeellife beettosona

issi macara beeththashe de7awus ha macarippekka ushacha baggara toophiya bandiray de ikkonne iza uttaza haa xeelashe de7awus

Nam'u asati uttidi beettoosana iza tikka suufe maa'isoy saara banta oydezan oydezan uthikkonne issi cimi bessizayssas tohoy duuxa.

barqaala coku wooththidi haasayisiza miisha sintan woththidi doothoriya abi aamedi ha simmi uthidi haasayi she beeshe de7oos

Issi kifilen dalga asati yaaa yaaanas dumma dumma bessappe xeeygetitinne doorettizi yita asati uttidi esgishenne xeellishe beettetees.

Nam''u kareththa suffe mayidda asati deletes ,izettikka issoy issuwara ushshacha kushen sarottishe deletes.

Guththa qiiri kameththo yaran qoodetiya heedzdzu tohay woykko goomazi diza kaameti beetosona. izata matankka miiththa keehippe koridi hare gaarezan caani efiya yelagay beetees.

Duma duma kameti nu bittani deyewugey osikka gemena qonicce hesatupe issuwa gidiza hedzu gomayi deyiza kameti mara nagidi eqidosona

Issi bossan dalka asay uttidi nam uccita gidi beettishe de7oosona hayssatikka issi bessan dizayssati maatay deiza bessan issoti qasse oge bolla uttidosona.

issi aaho denba bessayi beettishe de'ees ha denbanka dumma dumma maatathenne sharafati mokkikkonne izatan uttidi de'iza asay beettes

Heedzdzu asati eqidiysati betosona hayisatupoeka issina gaxara macaro gidikone nam'u atummageti betosona.

Dalga asay issi ketha karen eqidi betosona ha dalga asayka ba duma duma koshara yizi issi ketha Karen basalpeza salpeza nagi eqidosona.

tohuwa qwaassiya kaayiyo issi dembayi beethtishe deees hadenbanka dumma dumma yelafati kaa7ishe deikkonne gaxan deiza asay entha xeellishe beeththees

Issi kaamey beettashe de'awus ha kaamezanka guye baggara iza gongen uttidi bishe de'iza dalga macca asatinne attuma asati beetosona.

Issi wolqama mitay beettishe de'es. Ha mithaykka dubbusha giza soho gidonta aggenna dalgga asati iza kuwan uttidosona.

Issi kifilezan dalga asati eqqidi beettosona ha eqqiza dalga asatikka banta dumma dumma oysha kuntanassinne ekkanass eqqidosona.

ceefa maca nam7ati issippe gidi issi bessan uttidosona ha asatikka guutha nayta bantagita oyqqidi izata idimmidosona

issi kipilen dumma dumma gaccino woykko guutta nayta yeliza aayetinne heessa danka guutta nayti inti idimizoyssi beettishe de7eettis

Dalga yelagati issi bessan uttidi beethtosuna hayelagatikka dumma dumma oosonne heessa danka baanta halchora halchoora beetetis.

issi gibilen dalga yelaga tamareti beettosuna hatamaretikka issoy issara shiiqi haasayetonta mala giddora efida ogeenne izakka yayyennan haasayishe beettiza tamareti deeettis

asa naata issizappe harasa efanas dandayisa issi kaamiya beeththash de7oos ha kaamenka dalga yeletay uttishenne izan gelishe demmoos

Issi yela ga guutta keehippe malay lo'ana xaykkonne guutta lo'iza issi zo'iya beettashe de'awus hayela giyakka bar kushen qaala xoqisiza miisha oyqqadus.

Itiyo telekoom yaagetiza dube xaafettiza ta pelazi beettees izanka de'iza fidaleti e ti hiio tie li sioone-mmii.

Dalga bayizettizanne shamettiza miishati issi aaho denba bessan beeththosona hayssatuppeka leenusuwa siotoy bashenne dumma dumma manaceti beettetes.

Dumma dumma yelaka mayti beettishe de7eetes hayelakatikka bantazokkon borsa ba izoysara issoy issoara hamutishe de7oosona.

Nu gaammo asa erissiza dunguza pooxa woyko hiitha mayo caanizayssa adussa kesisizi ma7izanne dumma oyqqizi eqqiza dalga asati beettosona

Qarxa dadidii asa natti dumma dumma disasinne hessadan issi issibatta kamanas go'oetiyo oosan kaamiza issi mishiriya dirssa ajjirada aape sinththa baggan eeqadus.

bootta maay7o maayiza issi mac aara beettashe de7awus izippe guye baggara dumma dumma maatatinne mitati haahon beettikkonne keetta issoykka izokkoson eqqides

wolqama shuchchay woykko zaallay beettishe de7ees ha xoqante iza zaallappe garsa baggara woykko dilbattiza bessan issi yela giya zamba qophe huuphen wottada ha xeellashe deyoos

bootta mayo maayiza aththumati sintha baggan heedzzu gititi eqqidi iza taara sinthan issi karetha kanatera maa7iza yela gara barayfeza sintha silken essasa xeellawus

bootta so kaamiya beettashe de7awus izi bollaka zalga maca yelagatinne attomati izatanka uttidayssatinne eqqidayssati beettosona

Heedzdzu yelaggati eqqidosona heessatikka bootta maay'o issi malla maayidi ha banta zokko zaari ya baggi xeellishe demmays

issi yelaga nayeya beettashe de7awus hayelageppe guye baggara dumma dumma woraynne heessa danka issi issi bessan biittay beeththishe deees

Qarxa ooththizossaara woykko sanqadan qarxa ooththizi izappe giddon uutta chokkizo bessara ha kanthata qarxa sanqa dooyada ha pinnashe beettiya issi yela giya de'awus

Bootta maay'o maayiza woykko issi mala gidiza yelagati beettishe de'ettes izatikka kaameyo bolla baggan issi issi kattata caaniza bessan uttidinne eqqidi beettettis.

Issi yelagay bartoya coqu ooththizi heessa danka bar kushiya coqu ooththi issi bessan qachidi issi sohan ufayssan ichi ha xeellishe deees.

Wolqama xekay betishe dees ha xekay woyko zumay duma duma mithatunne matatun bitay betonta mala kametidi de'es.

Tophiya bandiraza ba nam'u kushen guye Baga zokora mayas oyqida issi yelaga attumage eqidi betishe des.

Nam'u yelagga asati betishshen de'esona izatuppekka isoy bo'atti keehippe lozikkonne issoy huppe dichchides.

Issi yelagay tophiya bandira basi laxanadan athi mayidi ha eqi xeelidi betiyoogey qoncen ubbasika beetes

Issi wolqama woray beettishe de'es. Ha wora giddonkka dumma dumma miththati asa naatuyo qofa immidaysati beettosona.

issi macaya beettashe de7awus izakka bootta layno gatta maayada iza barxeessappe garsa baggan oyqada ha simma xeellashe demmoos

nam'u yelagati issi bessan eqqidi beettosona izatuppekka issiniya aduqa bessikkonne issiniya qase guutha izippe qaamma bessi hayssati issoy issoara qoometti eqqidosona

laapun gidiza asati beettishe de7etees halaapun gidiza yela gatoppe guye baggan eqqidayssati banta kushe miicikkonne sintha baggayssati woppu gidi uttidosona

Wolqama dere beetishe deees ha dere woykko zumay dumma dumma mitatuninne maatatun kametti woottides.

Arsanale maayo maa7iza dalga woykko oyddu gidiza yelagati beettish de7oosona heyssatuppeka issoy karethaga nam7ati boothanne issoy zo7owa maayidosona.

Issi wolqaama woray beettishe de'ees. Ha wora giddonka dumma dumma medoosatinne heessadanka asa naata go'iza maatati deeteetes.

issi attuma gee zambappe oosetiza qophe huphen wottidi bar ushaca kushe kafo issinneekko hoykko adussa qoore ne duunay de7iza kafokko yeddishe beette

wolqama issi denbabessan dumma dumma mitatinne maatati issoy issaara dancaccidayssati beettishe de7oo sona

Issi yela ga macara beeththashe de'oos izakka bar sintha baggara guutha borsaza tookaza ha simma bar huphe oyqqanass kushen ha nawus.

Wolqama abba haatta giddon geli eqqidi barmayido kanateera shottidi kushin kowaase to hayssa oyqqidi eqqisa issi attumage yelagay beettees

Sa'an woykko denban wodhdhe uttidi issoy issaara haasayishe memecishe hessadanka zoretishe qirishe beettiza zalga yelagati de'oosnna.

bootta maayo maayiza dalga yelagati beettishe de7oosona hayssatikka eqqizayssati qoodan dalgi beettikkonne oyddu gidizayssati uttidosona

Issi bootta maayo maha7iza attuma ha gee beettishe deees ha attuma hagappe guye baggara dumma dumma mitatinne maatati beettishe de7oosa.

issi aahu denba bessay beethtishe deees ha denba bessanka dumma dumma maatatinne mitati heessa danka issi keeththay beetees

Yelagati sa'an uttidi beettoosunna hayelagatuppe guye baggara wolkama barkeeththa asa nay woykko dumma dummabati gelonta mala diriza dirsay beettishe deees

Itiopphiya bandira xoqu ooththidi barhupheppe bolla baggara micidi nam'u kushen oykkida issi yelaga attumay beettishe deees.

bayntana xaafisanas yiza tamari nayti beettishe de7ettes ha tamari naytikka issi mala maay7o mayidi banta sunta xaafisanas komputerezakko shiiqi eqqidosona

Ba oonatetha qoncisiy matooqe woykko fayza gizayssa ekkanas yiza dumma dumma cima asatinne guutha yelagasi beettishe de7eeches.

nam7u yelagati asa naatu sonta xaafishe demmays izatuppeka sinthe baggara heedzdzu attuma yelagati uttidi baynta sonta izatahu odishe de7oosona

tamare nayti bantta salpeza nagidi issi mala maayo maayidi bantta maxafanne dawutara kushshen oyqi eqqidossana izatakka xeeliishshe de'iya issi astamare betees

issi kifilen dumma dumma tamari nayta be ashe deays hayssatikka banta sunta xaafisanas gidi yidayssa gidiyo gishasi woraqata oyqqi oyqi eqqidosona

Ba oonatetha erisiya tophiya matawuqiya geetetiya woyko payda matawuqiya xaapetanas yiza dumma dumma guutha naytinna cima asi issipe doosona.

Issi attu maage birittishe deees ha attu maagekka barsintan komputereza woththizi iza xeellishenne izaappe xannayishe demmoos

banta maara guye sintan haa gidi woykko salpezan eqqiza dalga macasati beettishe de7oosuna izatikka bantappe guye wursetan deizaara issinna uttadus

woththan erettiza issi yela giya beettashe de7awos isportezappe issua gidiza wotha woxashe beeththiya issi yela giya bardoonam qoodhen qachizo worqazakka saxashe woxawos

tohuwa kuwaasiya kaa'iyo dembay bettishe de'ees ha dembankka nam'u cita yelagati oyddu nayti kaa'ishe demmashe de'ays

Nam7u yelagati beettishe de7oosona hayssatikka nam7u toha kowaasiya ka7iza citatuppe tooretiza yelagata gidikkonne issoy laapun paydo issoy oyddu paydo maay7ides.

bootta maayy7o may7iza maca asatinne dumma attuma asati issi isporchiya kaayiza woykko dumma dumma kaasa kaayidi daagetiza asati kuppishe demmoos

Nam7uccitappe doorettiza yelaga tohowa kuwaaseya kaa7ishe beetiyan yelagati de7eetes ha yelagatippekka sintha baggage zo7o maay7o maayidi kuyasekko halkoy aadhdhon tamana kammees.

Issi yelagay suufe may'idi uttides hayelagaykka oyden guye zeempidi barsom'o xumisidi keeppe yillotiza asa daani ekees.

tohuwa kuwaassiya kaayishe beettiya nam7u cita yelagati beettosona ha nam7u cita yelagatuppeka guye baggarade izaa zo7o maa7izayssi kuwaase demmanas sinthakko hanko cisa yelagakko woxees

Tohuwa kuwasiya ka'za2 citay betishe de'es ha 2 citayka izatape issi citay gole gelthid keehipe ufaysa hanotan yexidene gupishe woxiyaget betosona

Issi towa kuwasiya ka'iyo demba asa nati woyko CO asay gelonta mala ka'iya naati xalala gelanawu diretiza wodoroni adhonta mala woxaletizayasi beetishe de'es.

Tohuwa kuwaasiya ka7iyo dembban kaa7ishe beethiya nam7u citayi de7oosona. Ha nam7u citaappe issi citayi gooleza gelissidi ufayssan guppishinne issoy issowara dafettishe beettosona.

Issi dembba besan dalgga asay eqqidayssi beetishe de'osona. Ha asatika bulluwa olliyakko sa'an wodhena asay giyogaadan issoy issuwara shiiqeti eqqidosona.

Issi demba oge beettishe deees ha denba ogeppekka gaxaara eqqiza ichashu gidiza asati beettosona ha asatoppekka ogen eqqida issoy beettishekka dees.

Karetha oyde heedzdzu gidizayssati beettishe de7ettes. Ha oydetika asa naati uttanas zempoora giigida keehippe puula hanotan oosettiza oyde geetettosona.

bar heera pitishenne giigissishe beeththees yaagi asa naati siile saalli essizo hoykko misile misati za miishi beethtishe de7es

Issi kame betishe dee's ha kamezika duma duma olla mishata ca,nidi issi sappe harasa efishe deyiyoge betees

Issi kame betishe de'es ha kameyka duma dumabata c'anidi isisape harasa efanas danda'izaysa gidikonne iza sintan issi mishiriya eqadus.

Aaho oge beettishe deees. Izikka aspalthe oge gidikkonne izappe sintha baggara biron oosettishe diza ogeekka beetishe dees.

Asa naati issisappe harasaa baanas maaldiza dumma dumma kameti beethetes akametikka ola miisha sintha baggara essidi sintawuko bishe digeeetees

Issi booththa kaamezi beettishe deees izikka dumma zumma haaththata caanizi issi saappe harasaa efanas dandayiza kaame gidiyoge erettes

wolqama abba haaththa demashe deays ha abba haaththa matanka dalga asay eqqidi iza gedi gedi kidi woykko iza xeellife beeththosona

issi aspaltezaara yishe beettiya haregaarezi de'ees haregaarezikka aspaltera mita caanidoyssara deexetizi ha yishe de'ees

issi aaho gosha biittay beettishe deees ha gosha biittanka de7iza issi issi kaametinne heessa danka keeththati beettishe be7oosona

Wolqamma kelatama issoy bettishe de'es ha katamazi woykko ambasappe goddora epiza ooge woykko aspaltezara bettiza kaametinne dumma dummabatto beettetes

Dalgga assathi issi bessan eqidi nababishe demayssi ha assathikka dumma dumma maxafathanne heyssa heyssa dan woraqathan xafetizabatha xelosona.

bootta qalamezan tiyettiza issi puula hanotan keexettiza issi pooqe keethti beettishe de7ees ha pooqe keethtazanka so gelisiza pengeza demmashe de7ays

Oyddu gidiza asathi beeththishe de7oosona; hayssathuurakka de7iza issi maccaara bar huuphee keehippe adussazaanizo duge qachcha yeddada bessawus.

Issi buro kexetishe de'iza oratha poqezi betishe de'es. Ha poqezikka buro miiththan domethi kexetishe de'iyo ogey konc'en beetes.

pooqe keethi beettishe de'ees ha pooqe keeththatikka nam'u gididi de'ikkonne izatappe issoy wuris issoy buro keexetishe de'ees

dumma dumma pooqeti beettishe de7oosona ha pooqetikka nam7u ziire oyqqizi banta bessan bessan keexetikkonne iza nam7appe gidzdzora efiza issi oge malatiza maatayto hethizanne mithati beeththosona

nam7u ooratti keetetti shedde iza keeththate beetunosana ha keetthatikka keetetti wuri boontayssa gidikkonne izatappe sintefagaara ooratti keexana baasiyo biittay beetees

Issi a qaala ordisiza woykko ubba asas siyetana mala gujiza miishan kushen oyqada issi mishiriya hasyashe beetawus ha mishirezaka bar oshacha kushen oykadus.

Tamare natiti banta mayo issi mala mayisara penge gelanasi gidi eqi salfen betishe deosona izatika banta salfeza nagidi eqidosona.

Duma duma tamare nayti issi kifilezan utidi betetes ha tamare naytika banita kompitere kompitere woyko banita dawutara xelishenne xanayishe demays.

issi attu maage ha7i wodyan woykko mati kawoppe anjetiza yelaga tamare naay beettishe deees izikka bardoonan qaala ordisiza woykko adussan diza asa sisiza miisha oyqqides

dalga yelagati issi kifilezan uttidosona izatikka uttidi baynta sintan sinthan issi issi komputereza wothidi iza xeellishenne izappe nababishe demmoos

Issi kifilen dalga yelagati beettishe dee hecees ha yelagatikka paaci ooththishe de'iyooge qoncen beettikkonne isati pantawaraqata ha'i nababbosunna

Issi kipilen qeera nayti tamariza bessayi beethtishe deees habessanka dumma dumma guutha nayti uttiti baynta woraqatan xaabishenne iza xannayishe demmoos.

issi kipilen uttiza dalga yelaga tamare nayti beettosona ha tamari naytikka issi oyden oyden nam'ay nam'ay uttidi ha xeelli tamarishe de'ettes

Issi yellagay ba ayffezan azzako wottidi sinththan eqqiza ba moorkke tokosanas xellishe bettiyogey de'ess izzappe sinththa baggara tookosiza mishshay eqqides.

Issi keththay bettishe de'es ha keththanka woykko maxxaafay kehippe dalggidi woykko dumma dumma bessan cooridi deiyayssi bettes.

issi puula hanotan woykko aakkidi keexettiza issi timirthe keeththay beethtishe de'es. Izanka dumma dumma kifileti de7ikkonne tamaare nayti karen de7etees.

kareta may7o maay7iza dalga yelagati halayti anjetos kawoppe tamariti yaagetiya gsi giyaza shurabeza maa7idi eqqidosona

Issi bessan dalga yelagati beettishe de'oosuna hayelagatikka dumma dumma banta oosora oosora yidi issisoan daroy haasayishe de'eettes.

dalga kawo bessan woykko dumma dumma sohon ooththiza kawo oosanchati issippe shiiqi uttidayssati beettosona iza toppekka gaxan uttida issoy issi macaasira haasayishe beettes

guutta yelaga nayti beettishe de7oosana yelagatikka issoy issuara oyqetidi baynta kaalana kaasa banne heessa danka issoy issuara peeshshaba haasiyishe de7eette

Dumma dumma guutta tamare nayti woykko qeeri nayti uttana si gidi oosetiza oyde beettishe dees ha oydezanka ha'i kifilen tamare naati issoynne deenna gaasoan mela beettees.

Issi keeththappe guye baggara dalga tamare nayyti beettosona. Ha tamare nayytikka xoqqu gizi keeththa oyqqizi iza xeellishe de'oosona.

issi attumage eqqidi ha xeellishe demmays ha attumagappe guye bagara dumma dumma maatatinne mitati heessa danka xoqu gizayssati demmettes

issi issi miishata biitthappe dentidi hara saa efiti wottana dandayiza issi qoodhe adussa gidizo kaame beettes leenusulass ha kaamezikka koronte mithasa issi saafe efiefidi thokkes

Issi ha7i wode oosetiza woyko mata wodiyan goyetiza ogey beetishe dees ha ogezaraka gaxan eqqiza dalgga asatinne hametiza asati de7etes.

Buro ooththetish de'iza Woyko wuri bonita Duma Duma ogeti Betishe de'osona haysatupeka isoy kobilisto Oge getetiya

Issi oge oothiza kaamey beetishe de'es ha kaamezika dumma dumma biitatanne hessadanka shuchcha miththa Sugi sugizi diggishe be'oos.

oge sarotetta naagissanaas gidi kawoy suntiza woykko kawo oosanchasoppe issua gidiza xirapikke giza issi asa naata caanizi yiza kaame essidi haasayssishe beettees

dumma dumma kaame qommoti nu tophiyan deyikkonne izatappe issua gediza oge lo7etiza woykko aspalteza thigidi lo7etiza kaameey beettishe de'ees

Oge issi suwaara oosettiza biiththay beethtihe deees ha oge oosettiza bessappe gaxan gaxan wolqama woratinne mitate beeththoosana

Issi kaame beettishe deees ha kaamezikka sintha sugishe woykko balde daanizayssa buddunisishe beyooge qonce.

Nam7u attuma asati bettethees ha nam7u attuma asatekka wolqama oge oosettiza biittan eqqizi izikka dumma goshsha xalla goyettiza sohon beettoos.

Haththa duqishe betiya heedzdzu nati deates izatika issi besappe haththa duqishe deikkonne heedzdzayika atumma gete gidosona.

abba misatiza issi bessane kuurettiza woykko doorettiza haaththay eele beetishe de7ees ha eele haaththayo giddonka dumma dumma asa naati pinnanas maaddiya zarpe ooththanass gidi mitha essi doyssi de7edes.

Arbamince haatta woykko oytamu pultuwa haatta yaagetiza xuufe xaafetizo issi woraqatan deees.

Issi bessayi beettees. Ha bessanka haatha ekiza sohon sinthe baggara eqqiza dumma dumma asati be7ettes.

haattha dzuuqishe beethtiya yelaga maca nayti de7o sona ayelaga macasatikka banta huphen shaashe goccisoyssaara haaththa duuqishe demmoos

Issi haatta oykkanassi giigissizo haatta tankarezi beettishe deees ha tankarezikka keehippe puula hanotan giigizeyssa gidees

Issi yelagay barhu phezan nu dere qoophe woykko nu gaammo asa qonccisiza qoophe woththidi haattan bar kushe mecetishe demmoos.